Li nak ay garap nyufi neka, garap yu werta, mungi ame tamit ay motor. Motor bi mungi ame lu ñuul ak lu weex. Keur yu neka ci koteh beleh mungi am lu netehak lu weex. Am nyarii goor yu takhaw ku goor ki mungi daf lu ñuul ku jigeen ki mungi daf tamit dalla yu bulo mungi daf tam mboba bu weex.

Fi nak teen la teen bi nak gigain mofa neka mungai rod Mungi ameh seewo bu neteh Mungi deff malan Mungi am lu verteh ak tam bantai nyufa neka tamit fence bi tamit mungfa sey koteh beleh kerr Mung sey ganaw Mungi ameh lu weih ak lu sokola ak garabi tamit nyu nekeh sey peeka bi sey birr kerr bi.

li nak nyaar leka a mofi neka nyung ko def ci bolam leka bi nak mungi tuda ganar ganar bunj saaf ci boram tamit mungi ameh pompeteer pompeteer bunj saaf moneka ci boowl bi boowl bu weex la

Lii nak xaalis la, xaalis bi sung maan nyoo ko daan jafendeko, xaalis bu yaaga la, xaalis bu jalla la tam... mung si... nyaari nyoo fa neeka, benen bi mu ngi am lu nette, lu sokolaa, benen bi tam mu ngi am lu nyuul.

Fii nak berimi palasi fooballe kay ak dawe kai. Fi nak ay jigéen ño fi taxaw, jigéen yi nak, ñungi sol seen mbuba fooballe kay. Mungi def mbuba bu vert, mungi am lu ñuol, kennen ki tam mungi takk si boppambi, mungi am lu vert , mungi am tamit lu ñuol ak lu weex tamit.

Fii barami palas ci balikay la bal be nk gorr mu fa tahaw kute bali ci bari garap be ki nek mu gi soul mbuba bulo ak bal be mu gi amhi lu wax tame kanaki atme mu gi daf lu nuul ak lu wax kanaki mu ci garap be

Comb la comi weng mogi ame lu netex mongi ame lu nuul si boram tamit nyung fa tek lu nuul si boram tamit nyung fa tek lu nuul mongi tegu tamit fu weex fu weex la tegu.

Palaas la, palaas bi nak gèej mo fa nekka. Ci kotè gèej bi tamit mungi am gaal bu fa nekka. Gaal bi nak mungi am ñaari nit nu fa toog, naari nit nu gòor. Kenen ki nak mungi deff lu honku. Kenen ki tamit mungi deff tubeye bu ñuul. ci kotè balè tamit mungi am nit Ku fa nekka ci biir gèej bi mu deff lu bulo ak baar yu nekka tamit, baari nëh.

Fee nak bereme plase jagalekay la talibeh ye nugfa nuge sega sen tereh ye ak tamin amnen tamin nufa tonke de holeh jagaleh kat be nak muge nee tahaw mu def musorr bu nuul sepa bu bulo muba be tam muge ameh lu bulo amna talibeh bufa tonke muge def lu weex kenen ke tamin ku goor muge def lu neteh ak jegain tamin kufa def kala bu neteh.

Li nak bagas la bagas jigeen powder mung fa ruj tamit mung fa bagas yoy la jigeeni dee jefandehko ci Sen kanami pur refetal bagasi nak buteli powder yi amna lusi nyool amna tam lusi veert amna tamit lusi xonxu nyung ko ranseleh

le nak mandarga la mandarga bi nak nyung ko tek fu weex mingi ameh binda yu bulo mandarga bi tamit mungi ameh lu bulo mu am tamit lu weex lu xonxa tamit mung fa binda yi soko jangeh danga ham li ban fosonyi mandarga la ak tamit Nan lenjkoy jefendeko

Li nak kayiti xibarr la, kayiti xibarr bi nak mugii ameh ay gór ak ay jigeen tamid. Gór bi fa def lu wèèx lu ñuul tamid mug fa. Ci kayiti xibarr yi nak mugii ameh bindé yu wèèx, bindé yu xonxu , bindé yi nak so ko jangèè di ga xam ban fasungi kayiti xibarr la ak lan lañ koy jafandiko.

Li nak palasi leke kai ak naan nee kai palasi bi nak nyun ko ransale ay botale ay pot ak ay paket tamit botale am botale naan tam mung fa naan ndox mungi am tamit ay binda bindai nak soko jangeh daga xam ban fosongi pot la ak ban fosongi botale la amna pot yu fa am yu nete bu xonxu tamit mung fa ak lu bulu.

Li nak jaru la jaru wiis, ñing ko tèk fu wèèx . Koteh jaru bi tamid mugii am tamid cèèn buñ fa tèk, li jigeen yi ñu koy jafandiko.

Li nak mandarga la mandarga bi mongi am binda yu bulu mongi ame tam lu vert mongi ame tamit lu xonxu lu weex tamit mung fa mandarga bi nak bindai soko jangeh daga xam li ban fosongi mandarga ak lan len koi jefendeko.

Li nak kayit la kayiti xibarr la, ay gór ñu fa nèkka. Ci gór yi nak am na ku fa def lu wèèx, ku nekka ci koteh bi tamit mugii def lu netteh. Mugii am tamit bindé yu xonxu, bindé yu wèèx, bindé yi nak so ko jangèè di ga xam li ban fasungi kayiti xibarr la ak lan lañ koy jafandiko.

Li nak mandarga la, mandarga bi nak mungi ameh lu bulo, mungi ameh lu weeh, mungi ameh tamit ay binda. Binda yi nak soko jàngay daga ham li ban fasung ngi mandarga la ak Lan leen koy jafadeko.

Li nak teré la teré bi nak mugii ameh bindé yu ñuul, ñing fa def tamit kom ndal. Bindé yi nak so ko jangèè di ga xam li ban fasungi teré la ak lan lañ koy jafandiko.

Li nak garab la garabi nak mongi ame xoop yu verta si kote bale tamit mongi ame ap nxaax bu fa neka bu verta.

Fee nak haleh mufe tonke muge letou letou yu seew puff ku muge def muba bu weex muge am tob tob tamin yu bulo.

li Nak tereh la tereh bi nak mungi am nyari jigeen yufa nekk nyungi tek kena si diga bi kenaki mungi duga kuur bi kena nyung ko geneh ci bori haritami nyu def lu weex Malan bu veert kenen ki tamit mungi def mbuba bu weex

Li nak barabi palasi jangèè kai la, ay jigeen ak ay gór ñu fi taxaw. Jigeen yi nak am na ñu fa dèf mbuba bu werta mugii ameh lu wèèx, siwo bi tamid mugii ameh lu werta am na tamid ku fa teyeh teré, teré bi mugii ameh lu werta ak yenen yu nèkka ci ganaw.

Li nak pan la, pan lééñ fi tek ñing ko tèk ci kaw héér. Pan bi nak pani foleh la, pan bu ñuul mugii am tamit loxo bu ko teyeh, ci koteh bi tamit mugii tanki nit nekka ci bóram.

Li nak ñaxla, ab ñaxla, ñax bi nak mingi ame lu verta, mungi ame tamit ay tontor tamit yu nette. Si cotebi tamit mingi ame tamit xob yu danu socola.

Li nak neek la, ci biir neek bi nak mungi am lal buñ fa sampa. Lal bi nak mungi ame lu sokola, mungi ame tamit lu neteh nyung fa lal mbuss bu weex. Ci koteh belle tamit mungi ame almowar bufa neka, mungi ame tamit sokola, mungi ame tamit lu neteh ak tamit palanteer bi tamit.

Li nak pobarr la pobarr bi nak nyunko joor fu weex pobarr bi nak nyun koi jefandeko su nyui toga naami lenyui jefendeko pobarr bi.

fi nak palasi jendeh kai leka la ak naaneh kai i packet leng fi ransaleh am na tam packet bunj teyeh si loho packet bi nak ganarr mofa neka nyungko packetteh Mungi ameh lu hunhu Mungi ameh lu weih Mungi ameh tamit lu verteh .

Li nak botale la botale bi nyun ko tek fu nuul botale nak cuberr bu vertax la mongi ame lu weex mongi ame tamit lu nuul mongi ame tamit ay binda yu nuul bindai nak soko jangeh daga xam li ban fosongi botale la ak lan len koi jefendeko.

Lee nak plase la plase be nak danu tabahh neek neekbe nak pareh gut muge ameh tamin aye Herr yun ransele fee muge ameh tamin aye neete neet yu goor nugfa neet ye nak amna nufa def lu xonxo amna tamin kufa teye tamin pus pus de dem nuge def muba bu bula tubaye bu nuul.

Fi nak nèk la ci biir nèk bi nak ñing fay rot ay bidong, bidong yi nak ñaari bidong ño fa nekka, ñaar yep bidong yu wèèx la. Ñi ngi dugal pipe ci biir bidong yi di rot , tamid ñing fa def ci ron bidong yi tóógu, tóógu yu ñuul.

Lee lekala leka bi nak mungi tuda sipa sipa toga nenko bapareh yekako ci palat palat bu weex palati weer sipa sipa bi nak mungi ameh ay hop yu veert sipa sipa bi tamit mungi ameh tamit lu weex

Fi nak mbeeda la sey mbeeda bi nak i motor nyofa tahaw motor nak nyungi ameh lu hunhu nyungi ameh lu weih nyungi ameh tamit lu nyuul ak tamit am na nit butahaw neleh sey koteh bi Mungi sol lu blue ak tamit gree tamit yu neka tamit sey koteh bi.

Lee nak botele la nugku teye se lohou muge ameh lu verte lu weex ak beda tamin kuberr be tamin verte la beda ye nak soku jage daga ham le ban fosunge deew la ak lanlenku jufaneku ak tamin amna toogu bu nuul bufa neka nugfa tek tamin aye yere yere ye am lu bulo verte mugfa ak lu sukola tamin mugfa.

Li nak nèeg la, nèeg bi nak mungi ameh lu weeh ci ganaaw tamit ci biti maraj bi maraj bi ñuul la. Ci kotè bi tamit mungi am wënn bu fa tahaw. Wënn bi tamit mungi ameh lu vert, mungi ameh tamit lu weeh.

li nak dala la nyung ko tek ci so of dali charakh dali jigeen dala bi nak mungi ameh lu weex mungi ameh tamit lu nyool lu neteh tamit mung fa

Li nak palaas la, palaas bi nak mungi ameh ngosi. Ngosi bi nak mungi ameh lu ñuul nung ko tekk ci suu, fofu tamit mungi ameh ay banta. Ngosi bi nak nung koy jafadeko sunn bu gè gaas dara wala tamit sunn bu gè gènè dara ci suuf bi.

Fi nak jigeen la jigeen mofi tawaw mongi def roba bu nuul kala bu nuul mongi def lampa tamit bu nete jaaru yu nete mongi defar kanambi mo tawaw tamit fu nete.

Lii nak tehreh la, tehreh bii nak njung kor tek fu wekh, mungy ameh lu wekh, mungy ameh lu njull, mungy ameh tamit lu nehteh, mungy ameh tamit aiiy binda, binda yii nak sor kor jangeh danga ham lii ban fasoni tehreh la ak lan langh koi jeufandehkor.

Gegeila gegei bu am tahawei mu nei tahawu fo jor bupanbi ak mu nei jorko mu amei werty mu amei tamit lu sokola mu nei dafar ganamabi mu nei dafar tamit bupanbi

Lii nak neeg la, neeg bi nak mingi amme lu weex, mingi amme lu nete, si kaw tamit mingi am lu sokola, bunta bi nak, bunta mimgi am lu nyuul, mu amme lu weex, si ganaaw bunta bi tamit maraaaj tamit mingi amme lu weex, tamit ay garab tamit yu nekka si kote bi garab yi tamit yungi amme lu verte.

Lii nak teere la, teere bi nak ñungko tek fu weeh, teere bi nak, mungi ameh lu vert, mungi ameh lu neteh, mungi ameh tamit aye binda, binda yi soko jangee, dangaa ham lii ban fasongi teere la, ak lan lañ koy jeufandikoo.

Li nak buteel la, buteel bi nak nung ko tè ci loho, buteel bi nak mungi ameh lu ñuul, mungi ameh tamit lu weeh. buteel li powder la, jigéen nyo koy jafadeko su nyo defar senn kanam yi.

Li nak jaaro la nung ko tekk fu ñuul. Jaaro wiiss, jaaro nopu. Mungi ameh lu weeh, jigéen yi nyo koy jafadeko purr rafetal.

Fi nak haley mu fi nekka, haley bi nak mungi lettu mèss, mèss bu ñuul. Mungi def pèrr yu nètè, poff bu nètè. Haley bi nak mungi sol mbuba robu, mungi ameh lu honku, mungi ameh tamit lu weeh.

Fii nak teere mu fi neka, teere bi nak nyun ko teg fu weex, mingi am lu verte, mingi am lu nyuuul, mingi am lu sokola, mingi amme tamit ay binde, binde yi nak so ko jangee dagay xam li ban fasoni teere la ak lan lenj ko jafandikoo.

Lii nak keit la, keiti khibarr, keit bii nak mungy ameh lu wekh, mungy am lu khonku, mungy ameh tamit aiiy binda, binda yii nak sor kor jangeh danga ham lii ban fasoni keit la ak ban fasoni keiti khibarr la tamit.

Li nak niit mofi sayga Mungi fiiri kawarambi sey kaw bopam bi tamit Mungi am butell mufa neka butelli deew dewi kawarr butell bi nak Mungi ameh lu neteh mu ameh lu weih a Mungi ameh tamit kuberr bi tamit lu nyuul Mungfa niit ki tamit lum sol Mungi ameh lu nyuul.

Lee nak meremu plase jagekay la nyari goor nufe tahaw tamin jegain bu neka nee ak tam amna nuy johe se ganaw nuge sol nak nak lu bulo lu weex mugfa mbaxana yu nuul tamin.

Lii nak nehgg mofi neka, nehgg bii nak pareh ngut, mungy ameh aiiy weungh, cii coteh behleh tamit mungy ameh aiiy garab yu vertue, cii boh, bohri nehgg bii tamit mungy ameh nitt kufa takhaw, mungy sol tamit lu nehteh.

Palaas i jaangee kaay la beenë góor moo fi taxaw, mu ngi def lu ñuul, lu bulo tam mung fa, mu ngi sol tamit, dallë yu ñuul, fum taxaw tamit mu ngi am lu ñuul, mu ngi am bindë yu nétté, mu am tamit lu weex, mu ngi tiye lu weex si loxoom bi

Li nak terehla tereh bi nak munfi am lu xonxu mungi am lu weex mungi ameh ay bindeu tamit soko jange dangiii ham li ban fosomi terehla ak lanlenj koy jerandeko mungi ameh tamit boom boom mungi ameh lu xonxu lu vert tamit

Li nak yun la si kaw yuun bi mongi am ay moto amna moto yu fa def yu nuul yu xonxu yu weex amna moto bu neka si kote belex tamit mongi ame lu vertah lu netex mongi ame tamit lu weex ak tam keur tamit bu neka tamit si kote bi mongi ame tamit lu ñuul.

Lii nak garab la, garab bii nak mungy am aiiy banhass, banhass yii nak njungy am aiiy tohntorre, tohntorre bii nak mu am lu nehteh, mungy am tamit lu vert, ak tamit bantah bufa neka tamit, chocolat la ak tamit yenen garab yu neka tamit cii coteh behleh.

li nak berabi palassi kai football leh kai la i gorr nyofi neka amna ku buga bot moramam kenen ki nak Mungi jel lohom bi tekko sey ganawi koku sen yereh football leh kai bi nak Mungi ameh lu verteh Mungi ameh lu neteh Mungi ameh lu hunhu Mungi ameh lu weih ak amna nyu neka sey koteh beleh d setan .

Li nak ay pakèt la, pakèt yi nak nung leen rangsalè, li la nu use purr sètal sunn gèmèn yi. Pakèt yi nak amna lu vert, amna lu honku, amna lu bulo, amna lu ñuul, mungi ameh tamit ay binda. Binda yi soko jàngay nyo hamantene ha mun li lan la di nen ham li lan la ak lan leen koy jafadeko.

Li nak mandarga la, mandarga bi nak mungi ameh lu honku, mungi ameh lu ñuul, mungi ameh tamit lu vert. Ci kotè bi tamit mungi ameh lu ñuul nung ko tek tamit fu weeh.

li nak keiti kebarr la keiti kebarr bi nak i gorr nyofa neka amna kufa deff lu weih kenen ki tam Mungi deff lu nyuul keiti kebarr bi nak Mungi am binda yu blue yu nyuul Nyungfa bindai soko jangeh danga ham li ban fosum keiti kebarr ak lan lenj ko jeefan deko.

Liinak kaiiti xibarr la kaiiti xibarr mungfa gigeen tamit mungfa amna gorr bufa deff lu wekh lu nyul tamit mungfa mungi ameh ayy binda binda yu bula binda yu xonxu binda yu wekh bindayi soko jangeh dangay ham li ban fosong kaiti xibarr la ak lan lenko jefandiko.

Li nak teré la, teré bi nak mugii am lu ñuul mugii am lu wèèx, mugii am tamit lu netteh. Ñing fa bindé ay bindé, bindé yi so ko jangèè di ga xam li ban fasungi teré la ak lan lañ koy jafandiko.

Lee nak yoon la se kaw yoon be nak muge ameh motor motorbe nak muge ameh lu weex lu nuul lu bulo mugfa ak lu neteh ak tamin am na neet boye dem se koteh bale se bore neek ye muge am lu nuul lu weex tamin ak neet bu ek se welou welou be nak muge ameh lu nuul neet ke tam muge sol lu weex ak lu bulo ak kerr yu neka se koteh be.

Lii nak pan la, pan bii nak njung kor deff suff, ak njahh bu vertue mung fa, garab yu ndaw tamit njung cii birr, garab yii nak garab yu vertue la, mungy am tamit tohntorre.

fi Nak keer la ci digi ker bi nak nyung fa Lal basang nyenti jigeen nyofa tog bena jeeg mungi ameh haleh benen merr bi tamit mungi ameh haleh merr bi nak mungi def Kala bu nyool mungi ameh lu weex mbuba bum sol tamit mungi ameh lu weex lu nyool ak lu veert benen jigeen tamit mungi letu mees mungi def mbuba bu Nyool benen jigeen tamit mungi def mbuba bu am lu weex ak lu xonxu

Fi nak mbèreèm mu palaas ci jangeekaay. Ay gòor ak ay jigèen nyo fi tahaw ñungi natalu amna nu nekk, amna nu toog, amna nu ekati tamit senn loho yi. Jigéen yi nak amna nu fa def lu ñuul. Ci gòor yi tamit amna nu fa deff lu ñuul, lu weeh ak tamit lu vert, lu nètè tamit mung fa.

Linak bena plas la bunjoy jayeleke ak naan li nak aypaketla lenfi ransale njongfa take sawo bu njul ak kayet bu wex njongi ci taka lu xonxu paketbi nak aamna luwex amnalu xonxu am at binda tamit ndax nga xameko

Lii nak kër la, kër seenga mung fa, kër ñax tam mung fa, ak garab yu neekë si ganaawam. Mu ngi am tam bey bu nekkë di dem si etta bi, mu ngi am tamit jigéen buy ñaw, mu def kaala bu bulo, mbuba bi tam mu ngi am lu werta.

Lii nak mandarr gah la, mandarr gah bii nak mungy ameh lu bleu, mungy ameh lu khonku, mungy ameh lu wekh, mungy ameh lu vert, binda yii nak mungy ameh lu bleu, khonku mung fa, sorkor jaangeh nak danga ham lii ban fasoni mandarr gah la ak lan langh koi jeufandehkor.

Li nak paket la, paket bi mugii ameh lu wèèx, mugii ameh lu xonxu, mugii ameh lu werta , mugii ameh tamit ay bindé. Bindé yi so ko jangèè di xam li ban fasungi paket la ak lan lañ koy jafandiko.

Lii nak sauce la, sauce bungh tohgah beh pareh, sauce bii nak mungy ameh jeun, mungy ameh batanseh, mungy ameh kaani, mungy ameh kanjah, sauce bii nak, sauce cii diwtirr la, diwtirr langh kor tohgeh.

Li nak saal la si digi saal bi nyun fa ransale ay togu ak tamit tabul si diga togui nak mogi ameh ay ngegenay yu nadw ngegenay nak mogi aneh lu nuul mogi ameh tamit lu chocola tabul bi tamit mogi ame chocola mogi ameh tamit lu nuul ngegenayi tamit mogi ameh tamit lu nete.

Lee nak packete la packete be nak muge am lu neteh muge am lu weex muge am lu nuul muge am lu bulo muge am tamin aye beda beda ye suku jange daga ham le ban fosunge packete la ak lan lenkoye jafaneku se boram nugfa tek halis dalasi mugfa tamin.

Li nak nèeg ci digi nèeg bi nak, nung fa def sègèkaay. Sègèkaay bi nak mungi ameh lu ñuul, mungi ameh tamit lu vert. Sègèkaay bi nung koy jafadeko su bu gè sèga dara.

Li nak kayetu kibaar la, kayetu kibaar bi nak ay gòor nyo fa nekka. Ku nekka ni mungi deff lu bulo, mungi am lu ñuul tamit ak tamit nung fa deff lu ñuul, bu weeh. Mungi am ay binda, binda yu weeh ak binda tamit yu honku. Binda yi soko jàngay daga ham li ban fasung ngi kayetu kibaar ak lan leen koy jafadeko.

Li nak teré la teré diina, teré bi nak mugii ameh lu bula, mugii ameh tamit lu netteh, mugii ameh tamit buum, buum yi tamit ñu ngi ameh lu bula, mugii ameh tamit lu xonxu.

Lii nak nyatti buteel nyo fi nekka, benne bi mingi amme lu nyuul, mingi amme lu weex, beneen bi tamit mingi amme lu nyuul, mingi amme lu weex, beneen buteel bi tamit miingi amme lu weex, mingi amme lu verte, amme tam lu bula, nyun fa binde ay binde, binde yi soko jangee dagaay xam li ban foson ngi buteel la ak lan lenj ko jafandiko.

lenaka haleh mofi tog ming koy let a leteu Kat bi lokho yangi need mungi def jaaru baram nyung koy leta leta yu sew leti karaw amna tamit ku tog ci boram tamit leta Kat bi nak mingi def Malan bu xonxu

Lee nak yoon la se dege yoon be muge ameh motou motou be muge ameh lu weex muge ameh lu nuul se kaw motou be nak amna goor bufa neka muge ameh hal motou be muge ameh hal hal ye nak yu verta la nyate jegain nufe tahaw nyarr ye aye elef len nuge sol lu nuul ak lu weex jegain be tamin muge bott muge def lu weex ak lu nuul.

Ay terre la, nyenti terre lange fi tekk. Terre yi nak am an yu si am lu xonxu, lu bulo tamit mungfa, lu vert tamit mungfa, lu weex mungfa. Terre yi nak ñung fa def ay nit, ay garapp tamit mungfa, ay binda tamit mungfa. Binda yi so ko jangeh danga xam li ban fosongi terre la ak lan lankoy jafandeko.

Lee nak malou la se dege malou be nak muge ameh jeen jeen yun tooga ba pareh muge ameh batansa muge ameh suse suble muge ameh carrot muge ameh kane yep mug se dege malou be muge ameh tamin nyabe kaga tamin mugfa besab tamin mugfa.

Bi nak lun nyu tangale ndubu tankga nyu ko def si sockets. socket nak mu gi am lu weyh am lu nul lu nyu tangale tamit munge am lu nul bopabi tamit munge ameh lu nul la bun bi tamit lu nul la.

Li nak daal la, daali charah. Daal bi nak mungi ameh lu ñuul, mungi ameh lu nètè, mungi ameh lu honku, mungi ameh lu vert, mungi ameh tamit lu sokola tamit.

Li nak dalla la, dalla bu gudda, dalla li jigeen mugii ameh lu ñuul ñing ko tèk ci suuf, fof tamid mugii ameh lu werta, si koteh bi tamid mugii ameh tamid garap, garap bi tamid mugii ameh tamid lu werta.

Li nak jaru la ñing ko tèk fu ñuul, jaru baram la. Jigeen daf koy jafandiko gór tamid daf koy jafandiko, mugii ameh lu netteh mugii ameh tamit lu ñuul.

Lee nak plase la plase bu jalala plase be sun mam ye nufa dekon nugfa tabahh neek muge ameh tamin aye banta se koteh be tamin muge ameh aye garab garab yu verte.

Li nak daala la daali charax nyun ko tek si suuf daala yi jigeen yi nyo koi jefendeko mongi am tamit lu xonxu.

Li nak sxunwarr la sxunwarri weng sxunwarr bu nuul ñyun ko tek si suuf sxunwarr bi nak nyun koi jefendeko sonyui toga si kote bi tamit nyun fa tek tamit lu weex.

Fi nak yoon la, ci kaw yoon bi nak mungi ameh moto. Moto bi mungi ameh lu ñuul, mungi ameh lu honku ak yenen moto tamit yu nekka ci ganaaw ak moto bi nekka ci kotè bi mungi tal ak tamit ci pègg bi tamit ci pèggi yoon bi mungi ameh ay kër ak ay garab tamit.

Li nak neeg la si digi neeg bi mogi ame togu togu bu nuul si kaw togu tamit mongi ame benen ngegenay bu ndaw bung fa tek mongi ame tam lu nuul si pege bi tamit mongi ame tam ay ap nxaax bu verta.

Le nak nekla si pari nek bi nak mu amei yei amura amura mu amei bu sokola mu amei lal lal bi nue fa lal darraf daraf mu nei lu nuu bu weex mu amei tamit lan lan bi tamit bu sokolala amei tamit lu weex

Le nak parket la parket bi nak partety gaarap la si bot len ko daft parket bi nak mu née ham lu weex mu née hamitamip binda bu bulu lu werty tamit mun fa lu nuu tamit mun fa binda lan mu ta nutaf ku fa neene nu hamiteh hamot lun ku gifindeku sun gangia binda yei de nui ham le ban pasuny gaarap la ak lan len ku gefindiku

Li nak kër la, ci kër bi nak mungi ameh ay haley nu fa nekka. Gòor ak jigeen nungi ni tahaw, amna nu toog Amna nu tahaw. Haley bu gòor yi nak, Amna ko fa deff nyanso bu weeh mungi deff tamit tubeye bu bulo. Ci jigéen tamit amna ko fa deff sipa bu sokola, lu weeh. Nyenen tamit nungi sol lu honku, nètè tamit mung fa ak lu bulo, lu vert tamit mung fa.

Li nak mango la, mango bu séw, mango bi nak ñing ko joor ci palat. Mango bi nak mugii ameh lu netteh mugii ameh tamit lu werta.

Li nak jaaru la jaaru noppa jaaru wess nyun ko tek fu weex mongi am tame lu ñuul jaaru yi jigeen mo koi jefendeko.

Lii nak tëre la, tëre bi nak, mu ngi am lu ñuul, mu ngi am lu werta, mu ngi amee lu nétté, amee lu xoñxa, ñunk ko tek Fu weex, mu ngi amee tamit ay bindë yu weex, bindë yu ñuul tam mung fa. Terre bi nak, so mo jangee, da nga xam lii ban fasoñ terre la ak lan lañ ko jafëndeko.

pala si bal e kaay ak dawe kaay, am na goor yu neek si kotte balli di daw,...waay am na tamit goor bu neeka si boori bal bi, mu ngi sol lu weex, def lu werta. Si kotte balle tamit, mu ngi amee tamit ay garab, ay ker tamit.

Li nak pitcha la pitcha bi nak am na lu weex ak lu nyul mu ngi takaw ci kaw dogub ci kaw dogub la tahaw fum neka tamit ci cotte bi am na beneen banti dogub bu neka ci bor bi.

Lii nak tëëre la, tëre bi nak, mu ngi teggu fu sokolaa. Terre bi nak mu ngi amee lu weex, mu amee lu nétté, mu ngi amee lu werta, mu ngi amee tamit ay bindë yu weex. Binda yi soolu jaangee, ja ngaa xam lii ban fasoñ terre la, ak lan lañ koo jafëndeko.

Li nak mandarga la mandarga bi nak mongi tegu fu weex mongi ame lu xonxu mongi ame tamit lu weex mongi ame tamit lu nuul tamit mung fa.

Li nak mandarga la mongi ame lu weex si diga bi tamit mo ame mbopi gainde si kote bi tamit mongi ame ay sabar mongi ame tamit ay binda binda nak soko jangeh daga xam li ban fosongi mandarga la ak lan len koi jefendeko.

Lii nak kerr la, nehgg, nehgg bii nak mungy ameh lu chocolat, mungy ameh lu njull, mungy ameh lu wekh, mungy ameh tamit ahb njahh, ahb njahh bu vertue, cii coteh bii tamit mungy ameh benen kerr ak ahb njahh tamit, cii coteh bii.

Fee nak meremu plase balekaye la ak dawekaye nyete jegain nufe tahaw ku neka muge teye morumam am goor bu neka koteh bale ak kenen ku neka se koteh bub jegain be nak ku teye balbe muge letou mess nu def lu weex bal be neteh la muge ameh lu bulo jegain ye tamin amna nufa def lu neteh lu xonxo lu nuul tamin.

Li nak kayit la si digi gejgi nak , mungi ame ay gaal, am na gaal bu jitu, am na gaal tamit bu neka si diga, mingi ame ay nit. Gaal bi nak gaal gu wert la, amna nit ku góor ak jigéen, am na ñu fa def lu ñuol, si gooryi, jigeenyi tamit am an ñu fa def lu weex, ak tamit gawram yu nekk tamit si pegg gej bi, garab yu wert.

There are several packs and two packs are arranged the other side. The packs have black, yellow, white, green and some writings. When one reads the writings, the contents and their use can be identified.

Lii nak palaat la, palaati weer, ñung ko tek si palaat, palaat bi nak leekë moo si neekë, jumboo mung fa, bung faraay, mu ngi karaap so diggë bi,

Li nak bowl len fi teck bowli foleh bowl bu xonxo bowl bi nak fonde mofa neka ruur ruur bi nak dugom len koi defareh si kote bi tamit mogi ameh ami tamit mogi ameh lu weex mogi ameh tamit kok kokbi bobu leynyoi so nyui leka fonde bi kok bu bulu.

Li nak paka la, paka bi nak nung ko tekk ci suuf. Paka bi nak mungi am lu weeh ak ñuul. Paka bi nak nung koy jafadeko su nyo toga wala tamit sunn bu gè dog dara, paka la nyo jël.

Lee nak jaaru la jaaru nopu jaaru wess jaaru bu seew nugku tek fu nuul jaaru be nak jegain ye nukoy jefaneku.

Fi nak i butell lenj fi ransaleh butelli naan butelli nak nyungi ameh lu hunhu nyungi ameh lu weih nyungfa tai i keit, keiti nak nyungi ameh lu nyuul nyungi ameh lu weih nyungi ameh lu neteh bindai nak soko jangeh danga ham bi ban fosum butella nyungko tek fu nyuul sey koteh bi tamit Mungi ameh lu weih ak app nyah Mungi am tamit lu hunhu.

Lii nk paketla paket be nk ngko tak fou nuul paket bi nk lu wax mu faneka ng fa tak tame paket bu wax mu gi amhi kaeti bu .

Li nak paket la paket bi nak nyunjko tee ci loho ci koteh bi tamit mungi ameh paket paket bi mungi ameh bulo mungi ameh lu weex paket bi tamit mungi ameh lu bulo mungi ameh lu weex mungi ameh lu xonxu mungi ameh tamit ay binda binda yi soko jangeh dinga ham ban fosom packet la ak la enjoyed jefendeko

Fi nak mberemi palasi fooballe kay la ak dawe kai. Nyarri góor nyo fi taxaw ak benen góor bu nekka ći cotebale. Nyarri góor yi nak ñunge dawali baal bi, kenen ki mungi taxaw. Nyarri góor yi nak, am na ku fa def lu wekh lu vert, kenen ki tamit mungi def lu bulo, lu weex lu ñuol, koku mo nekka si cote bale. Benen góor bi tamit mungi def lu nette, mungi def lu vert, lu weex tamit mungfa.

Li nak teen la teen bi ni nak nyungfa sampa i banta guch tamit Mungfa ak wenj sey koteh teen bi tamit Mungi am gigain bufa neka Mungi sol baagi Mungi enu bowl Mungi def lu nyuul Mungfa tanki neen la deff sey koteh beleh tamit nyungfa sampa banta ak nyah tamit mungfa ak i garab tamit yu vertah.

Fii nak mbirum plaasi baaleh kaii la, gorre mungy nii dii daw, mung cii bohri bal bii, amna tamit ku neka cii ganaw, gorre bii nak mungy sol lu wekh, mungy am lu nehteh, mungy am lu vert, mungy am tamit lu honhu.

Lee nak yoon la se pege yoon be nak muge ameh motor bufa neka mu am tamin nuul muge am xonxo se koteh be tamin muge ameh tamin kerr kerr tahh bu ray bufa neka muge ameh lu nuul muge ameh lu weex muge ameh tamin lu bulo ak tamin benen motor bu neka se koteh be muge ameh tamin aye pan pan bu ray se dega ak kerre ak garab ye.

Li Mbèreèm mu palaas su balèkaay la. Naari jigéen nung fi nekka ball bi mungi dal senn kaw. Jigéen yi nak amna Ku fa sol lu nètè , lu ñuul kenn ki tamit mungi deff bulo, lu honku ak tamit, lu ñuul tamit.

Li nak app berabi palassi jangeh kai la I gorr ak gigain nyofi tahaw gigaini nak nyungi deff lu verteh lu weih amna nyung sey def tam lu nyuul gorri tamit amna nyungi deff lu verteh lu nyuul lu weih koteh beleh tamit Mungi am I garab ak I kerr tamit.

Bii nak gigain mofi takhaw, mungy lehtu cii ganaw, cii kanam munkoh puff, mungy sol mbazin, mbazin bii nak mungy am lu vert, mungy am lu njull, mungy am tamit lu honhu, lu nehteh tamit mung fa.

Lii nak neek la, neek bi nak, mungi ameh lu weex, mungi ameh lu vert, si ganaaw tamih, mungi ameh aye garap, garap bi tamit ñungi ameh lu vert, si kotebi tamih, ñungfa sampa aye banta.

Li nak botale la botale bi nak botale bu weex la mongi ameh binda yu nuul si kote bi nak mongi ame rido mongi ame lu vert botale bi nak mongi ame ay binda soko jangeh daga xam li ban fosongi botale la ak lan len koi jefendeko.

Benah gorre mor fii tohf, gorre bii nak mungy deff mbahanah bu njull, mungy deff khaftan bu nehteh, cii gorre bii tamit, amna tamit lu njull, chi coteh behleh tamit amna ridoh bu wekh, mungy tok cii tohgu bu honhu.

Li nak neek mofi neka neek bi nak Mungi ameh lu nyuul Mungi ameh lu weih sey ganaw kerr bi tamit Mungi ameh i garab garabi nak yu verteh la sey bunti kerr bi tamit Mungi ameh marag marag bi nak Mungi ameh lu weih ak garab tamit

There's a lady standing. She's wearing a yellow, red and brown African dress. There's a black, yellow and blue curtain behind her. There's some white colours on the side and some red grass and yellow at the bottom.

Fee nak jegain mufe tonke muge letou letou yu seew ba pareh tamin nyari koteh ye yep mu letaku tamin leta yu raye jegain be nak muge def muba bu verte muge def chin muge def jaaru wees jaaru nopu se koteh be tamin muge ameh lu nuul muge ameh tamin lu weex.

Li nak neeg la si neeg bi nak satala mofa tegu satala bi nak satala tangale kai la tangale kai ndox bu tanga satala bi nak mongi am cuberr cuberr bi si kaw mongi am lu nuul tiye kai bi tamit lu nuul la.

Lii nak terrela. Terrebi mungi am lu wekh mungi am tam binda yu nyul mungi am bu xonxu. Si ron tamit nyingfa deff tamit ayy ratt tamit ak ayy garab tamit Mungi ameh tamit lu vertt terre bi amm ayy binda, binda yii nak soko jangeh dinga ham lii ban fasson terrehla ak lan lenko jefandiko.

Li nak boo la, bool bi nak nung ko tekk ci suuf fu ñuul. Bool bi nak mungi ameh lu ñuul, mungi ameh lu nètè, mungi ameh lu honku. Ci kotè balè tamit nung fa tekk palaat, palaat bu weeh.

Fi nak ay kèr lèèn fi ranseleh, kèr yi nak am nèk bu fa am lu xonxu mugii am lu netteh benen nèk bi tamid mugii am lu sokola mugii am lu ñuul ak tamid ñax yu fa nèkka yu verta benen koteh bi batay mugii am ay garap ak ay kèr tamid.

Liinak ab dalalah nyarri perri dall nyofi neka dalli gigeen dallayi nak nyingi am lu nyul mungi am tam lu xonxu mu tegu Fu wekh ak tamit fu socola.

Lii nak mandarga la, mandarga bu nak, ñung ko tek fu weex, mu ngi am lu melni garab, garab bu werta, sokolaa tam muñg fa, ñaari loxo tam muñg si bóoram, muñgi amee lu xoñxu, mu ngi amee tamit lu weex, mu ngi amee ay bindë. Binda yi nak soo ko jangee, di nga xam lii ban fasoñ mandarga la, ak luñ Koy jafëndeko.

Li nak bèrabi palasi jangèè kai la, talibeh yi ñi ngi nii tóóg, jangaleh Kai ñi ngi nii tóóg. Jangalekai yi nak ñu ngi teyeh teré ñu def tubay bu ñuul. Talibeh yi tamit am na ñu ci def lu bula lu wèèx ñenen ñi tamit ñu ngi def lu netteh tamit.

Li nak loxo la, loxo bi nak jaljali la teyeh, yu séw ñing fa, yu dijja tamit mung fa. Jaljali yi nak mugii am bu wèèx, mugii am tamit bu werta, bu ñuul tamit mung fa, bu bula tamit mung fa.

Li nak bópa la, bopú jigeen, bópa bi nak més len ko lètta més bu ñuul més bi nak ñing ko laxas ci diga, koteh bi tamit mungii ameh lu wèèx.

fee nak borobu palasi jangeh Kai la ay goor ak ay jigeen ci kanam nak ay jigeen nyofa tog ak bena goor jigeen bi nak mungi def Kala bu nyool mbuba bu weex ak sipa bu nyool kenen ki tamit mungi def lu weex ak lu nyool goor bi tamit mungi def lu weex ci koteh beleh jangakeh Kati nyung fa amna ku def lu weex lu sokola

Fi nak nyeti haleh nyofi neka nyarri gigain ak bena gorr nit ku weih ki nyungko fuub ku gorr ki nak Mungi def lu nyuul Mungi deff lu blue benen haleh gigain bi tamit Mungi def lu sokola neteh Mungfa Mungi deff tam musorr bu weih Mungfa tamit kenen ki tamit Mungi deff lu weih ak tamit amna garab bu neka sen ganaw .

There's a man standing here. There's another person on the side who is a griot. The griot is wearing black and white with bongo in his hand whilst singing. He's also wearing a black and red hat.

Fii nak barabu palasu jangekaay la, fi nak talibe bi ak jangelekat bi nyu fi tahaw, munko jox kayit, talibe bi nak mingi sol tubey bu nyuul, mbuba bu weex am na tamin yaneen talibe yu si kote balee, yu def lu weex, lu nyuul, nyu jal sen teere yi teg ko si kaw taabul bi.

Li nak packet la. Packet ti garap nyung ko tek si taable bu wheh packet bi nak mugi ameh lu wheh mugi ameh lu khonkho lu nyul mung fa ak lu bluah. Mugi ameh tamit ai binda, binda yi sorko njangeh dagaham ban fosong packet la ak lan lenj ko jahfadiko.

Lii nak jigeen mufi toog, jigeen bi nak mingi leetu mees si boppam bi, mees bi nak mees bu nyuul la, raw la leetu, si kote bi tamin mingi amme goor bu fa nekka, si kote balee tam mingi am nit ku fa toog, mu sol lu weex.

Lee nak packet la packet be muge tegu fu weex packet be nak muge ameh lu neteh muge ameh lu verte muge ameh tamin lu weex muge ameh tamin aye beda beda ye nak soku jange daga ham le ban fosunge packet la wala ban fosunge garab la ak lanlamoye jefaneku.

Lii nak mandarga la, mandarga bi nak mingi am lu weex, mingi am lu nete, mingi am lu nyuul, mingi amme tamit ay binde, binde yi so ko jangee di xam li ban fason mandarga la ak lan leenj ko jafandiko.